Aanafalama mboka haya munu oohi ngele oohi dhawo dha koko e taye dhi teya mo, ohaye dhi thaneke nduno ya tule komalungula opo ihe aantu ye ye ya ilandele oohi dhawo. Yo ya vule okumona mo oshimaliwa.

Omiiti odhili dhasimana unene. Iihongomwa ngaashi iitafula, iipundi niipilangi omo hayi zi. Iitafula oha yi longithwa pomahala giili nogiili oshowo iipundi yo iipilangi ohayi vulu oku tungithwa oongulu.

Opuna omahala ngoka gena oondudu. Mondundu ohamu kala mweenda omulonga gomeya. Omeya ngaka ogu uka komahala hoka haku kala omeya.

Aanamapya mboka ye na iikunino iishona, ohaya tekele taya longitha omandini gokushasha, ngoka haga shasha iimeno ongaa omvula tayi loko. Iimeno ohayi kala yu uvite nawa.

Aanafalama oyendji ngele taya yugu oohi dhawo oha ya longitha oonete dhokuyuga oohi. Onete yokuyuga oohi oha yi yugu oohi odhindji poshikando naashino oha shi kwathele opo omuntu kaa longithe ethimbo olindji.

Aanamapya mboka ya nukapo eelela kaya kuna we iimeno yawo mevi. Ohaya longitha omashina ngoka haga longo kolusheno okumeneka iimeno yawo. Iimeno mbika ohayi koko tayi endelele, yo ohayi tula ko iiyimati mbyoka hayi koko nayo tayi endelele.

Oongolo odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka ya gamenwa kepangelo lyoshilongo shetu shaNamibia. Oongolo ohadhi adhikwa moshikunino shoka hashi ithanwa Etosha. Odhina oondjila oontokele noonduudhe.

Aanafalama mboka haya munu oongombe, ohaye dhitulile mo omatemba moka haya tula iikulya nomeya goongombe. Uuna oongombe ndhika dha adha okuvula ohadhikala dhuna omahini ngoka haga kandwa kaantu.

Ngele owahala oku tameka ongeshefa yoye yoku muna oohi , haaluhe ho pumbwa okulanda ehala opo wutunge oondama dhoye , ohovulu owala okutunga oondama dhoye pehala mpoka watunga egumbo lyoye ngwee totameke okumuna oohi dhoye nawa.

Aantu monena ohaya munu oondjuhwa pamukalo gopashinanena, moka hayedhi tulile iiyaha yokuninwa niiyaha yokulilwa . Ohaya tulamo oolamba dhokuminikila nuusiku noondjuhwa dhikale tadhi li nuusiku, dho dhi koke tadhi endelele.

Mongashingeyi oku na omashina ogendji ngoka ga pingena po iilonga yokomake. Otu na uushina hawu tete omwiidhi nenge hawu gongele omwiidhi, opo ehala li monike nawa.

Aantu mboka haa yugu oohi yakalandithe ngele yahala okuyuga oohi ondhindji poshikando ohandhike oonete momashana nenge moondombe opo ya vule okukwata oohi ondhindji yoyedhi landithe nawa.

Opuna omahala gamwe ngoka ihaaga vulu okulongithwa kaanamapya nuuniimuna, oshoka oge na oondundu nomamanya ogendji. Ngele ga lokwa evi ihali kwata omeya ogendji onkene iimeno itayi mene niimuna itayi lilemo sha.

Aatalelipo oyendji ngele taye ya moNamibia oye hole okutalela po omahala ngoka ge na oondundu nomamanya, oshoka ohaga kala ge na uunshitwe wa pumba nohaya kala wo ya nyanyukwa okukala ya tala nkene eshito lyaKalunga lyoopala.

Aantu momuthigululwakalo gwetu gwaawambo oyena iikulya mbyoka ya simaneka noonkondo ngaashi oshimbombo shoka hashi ningwa muusila ,muusila mboka hawuzi miilya. Otuna woo omboga . Ano iikulya mbika oho adha ya telekelwa mboka taya ningi oohango nenge mboka yu uka moondjila.

Opena omalundu ngoka omawananwa oku lithilwa iimuna. Omalundu ngano nge gamono mvula oyindji nawa oha ga kala gena omwiidhi ogundji go ogwa ziza nawa, niimeno oha yimene nawa. Ano ngele owa etako iimuna yoye oha yikala yapaluka nawa yo tayi monika nawa.

Aatalelipo ngele tayeya pomahala gawo ngoka ya hala okutalela po ohaya kala yena omahauto ngoka ga siikila opo yi igamene kiinamwenyo mbyoka yanika oshiponga. Ano oho adha nduno taya hingi iihauto yawo yi ilandula shapo ongele shimwe shateka nkwawo ngwiya ota vulu eyakwathele.

Aanafalama mboka opo taya tameke okumuna oohi, ohaya longitha oothayila ndhoka hayalongo dhafa oondama, eta yatula mo omeya opo yavule okutula mo oohi dhawo, yo yavule okumuna oohi nawa.

Omahala ogendji oga yooloka komakwawo. Opu na omahala ngoka ihaaga mono omuloka gwa gwana nomahala ngoka ohaga ithanwa ombuga. Ombuga oshoka kamu na iimeno mo kamu na omwiidhi. Ngele owa adha mo oshimeno otayi yalulwa lela.

Aanafalama mboka haya longo omwiidhi ngoka hagu liwa kiimuna, ohaya longitha omashina ngoka haga gongele omwiidhi noku gu teta po opo nawa ye ke gu fale moongeshefa dhawo ye ke gu landithe po kwaamboka ya pumbwa omwiidhi gwoongombe dhawo.

Aanafaalama oyendji mboka haya munu oohi, ohaya kala ye na oondaama odhindji, onkene oondama dhawo ohaye dhi tula omadhindhiliko opo ya dhimbulule kutya mondama muka otamu monika oohi dhini po.

Aanamapya oyeli haya kunu iimeno yawo ngaashi omapungu nenge iilya. Iilya oyo yimwe yomiikunwa mbyoka hayi pumbiwa koshigwana . Oho adha nduno aantu taya landitha pomatala iilya.

Aantu mboka haya munu oohi petameko lela oha ya kala owala ye namo oohi ooshona tadhi yalulwa ashike oohi sho tadhi ende tadhi indjipala tadhi valathana oha dhi kala dhilimo odhindji.

Aanafalama ohaya tungu oondama dhomeya odhindji dhindji opo ya vule oku muna oohi dhawo. Oohi ngele dha valathana dho tadhi indjipala ohaya vulu okudhi topolela moondama moka kamuna odhindji opo kadhi manenepo iikulya.

Aantu oya nduluka po omashina ngoka haga longo iilonga yi ili noyi ili. Omashina ngoka i haga kala giifa. Ano ope na omashina ngoka ga longithwa okupulula po ope na ngoka haga longithwa oku teta omwiidhi gwiimuna. Go taga gongele nawa omwiidhi nguka opo gu vule guka tulwe moongeshefa, go gu ka landithwe.

Mongashingeyi aantu ihaya longitha we oonyala dhawo okulonga momapya. Aawe, ohaya longitha omashina ngoka haga pulula momapya e taya vundakanitha uuhoho mumwe nevi. Evi ohali kala ewanawa shili niimeno ohayi mene nawa.

Aantu mboka yena iimaliwa ohaya longo omahala gawo nawa gakale ga opala. Ohaya tulamo nduno oosikopa, ndhoka dha hongwa momiti niitaafula nosho wo iipundi.

Aanamapya ohaadhikile iimeno yawo omitala , opo yeyi gamene kuupuka nokuudhila mboka hawuya wulyepo iiyimati mbyoka yatulwa ko, ohayeyi dhikile woo omitala opo kaayi pyepo komutenya.

Miiyamakuti mbyoka ya gamwenwa kepangelo otuna mo ondjamba. Ondjamba osho oshiyamakuti shimwe shili sha nika oshiponga, nokashi hole okuhindwa, oshoka ngele oweshi hindi otashi vulu okuku thiga kuuna omwenyo.

MoNamibia otu na mo oongandu. Oongandu ohadhi kala momeya hadhi monika komulonga gwaKavango. Odha nika oshiponga, oshoka aluhe ohatu uvu dha dhipaga aantu mboka ye hole okuyoga momeya gokOkavango.

Omatama osho shimwe sho miikwamboga shoka sha simana noonkondo. Aantu ohaa longitha omatama oku tula miiyelelwa yawo, opo omuhoka guye kumwe ,go gu kale omwaanawa, tagu tokola elaka.

MoNamibia omuna omahala ogendji ga yoolokathana. Opuna ngoka to adha owala gena omeya, po puna ngoka gena iimeno oyindji po opuna ngoka gena owala omamanya ano gena oondundu. Aataleli po ohaya zi kondje yiilongo ta yeya ya tale nkene eshito lya opala.

Aanamapya kaya longa we nuudhigu ngele tashiya pokutela. Ohaya longitha omashina ngoka omanene, ngoka haga shashamine iimeno yawo. Iimeno ohayi kala yuuvite ombili oshoka omashina ohaga shashamine gafa owala omvula.

Aanafaalama mboka haya munu oohi kehe esiku ohaya talele po uundama wawo woohi taye dhi pe iikulya yo taya tala ngele omu na ndhoka tadhi vulu okuyulwa dho dhi vule oku ka landithwa.

Aantu oyendji oha yadheula omalutu gawo gakale gena anuwa uukolele. Oho adha nduno aantu ongula onene nenge komatango ye na uuthanguthangu wawo ye li kooha dhopate nenge taya matuka.

Oondjugwa oha dhi munwa dhi vule okuliwa. Oha dhi zi woo omayi ngoka haga landitha opo ku monike oshimaliwa . Oondjuhwa oha dhi dhipagelwa woo aayenda.

Aanangeshefa oya tunga omalukalwa ngoka ga nuninwa mboka haya ende taya talelepo omahala giili nogiili. Ano omalukalwa ngoka, omuntu ngele te yamo oha futu oshimaliwa opo avule oku kala mo.

Aanafalama ohaa munu iikwamawawa ya yoolokathana ngaashi oombaka, oondjuhwa noonkanga, ano ethimbo limwe ohaye dhitula owala mumwe yo taye dhipe iikulya opo dhivule oku koka dho dhivale omayi ngoka haga vulu oku landithwa nenge ethimbo limwe taya landitha onyama.

Onkoshi oshiyamakuti shanika oshiponga noonkondo . Oshiyamakuti shika ohashi li owala onyama ano ngele osheku adha mpoka itashi kuthigi nomwenyo nande okashona.

Aanafaalama mboka yena omwapya omanene ohaya longitha ominino oku tekela iimeno yawo. Ominino ndhino nee ohadhi kala dha lambalala oofola dho tadhi shashamine iimeno onga omvula tayiloko. Iimeno ohayi kala yuuvite nawa.

Aantu mboka haya munu oohi ohaya talele po oondaama dhawo kehe esiku, opo ye dhi tulile mo iikulya. Ngele ya tala oohi dhawo dha koka ohaya kala ya panda noonkondo, oshoka ohaya ka landitha yi imonene mo iisimpo.

MoNamibia otuna mo oombuga, omahala ngoka ihaga mono lela omvula go ogena omutenya ogundji. Omahala kagena iimeno go kagena omeya. Iinamwenyo nayo kayimo oshoka ohayi si mbala.

Iikwamboga oyili pamaludhi ogendji, otunamo omatama noonyanga, ndhoka aantu oyendji haya kongitha okutula momihoka. Opo omuhoka gu vule oku kala gwa ikwata kumwe go tagu tokola nduno elaka.

Ngele owa hala okumona iiyamakuti inda mEtosha lya Namibia, omo to adha iiyamakuti oyindji ongaashi oondjamba, oongolo, oonduli, oongwe noonkoshi. Ondjamba ohayi longitha omukati gwawo mokukutha iikulya ,omeya etayi tula komulungu gwawo.

Kehe iimeno tayi kunwa oyina omathimbo gayo moka hayi mene nawa ano opena omathimbo ngoka twaadha aanafalama nenge aanamapya ya kuna iikwambonga yawo oyindji ngaashi oombonga.

Aanamapya mongashingeyi ihaya longithawe iipululo mbyoka hayi nanwa konani oshoka ohayi ende kashona. Ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga vulu oku pulula oofola odhindji mowili yimwe.

Ino enda ino mona opu na omahala ngoka ga shitikika, ano omahala gamwe ngoka ngele wa yi ko oto hala wu tye kali shi lyoshili, ihe olyoshili. Omahala ngoka ge na oondundu. Oondundu ngele todhi tala odha fa dhe eta po efano lyoshinima shontumba.

Onduli osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka yagamenwa kepangelo lyetu lyaNamibia. Onduli oyili yina othingo onde ano ngele tayi li ohayi li owala kombanda yomiti oshoka othingo onde uunene. Ngele tayi nu ohayi tsu oongolo opo yi vule okunwa nawa.

Oohi ohadhi munwa nomalalakano ogendji ano opena mboka haya munu oohi ndhoka hadhi kala unene momagumbo dhina omayala nomalwaala gi ili nogi ili

Aaniimuna mboka haya munu oohi ohaya talelepo oondama dhawo dhoohi kehe esiku, opo yedhi tulile ko iikulya. Ohaya tala wo ngele oohi odha adha okuyugwa mo, dho dhi ka landithwe po, ya imonene mo iisimpo.

Oongombe odhili dha simana noonkondo, aantu ohaya longitha oongombe oku gonda, ngele a hala oku hokana, oongombe ohadhi longithwa unene molonyama ya dho nomahini.

Opuna omahala gamwe ngoka gena owala omamanya ogendjigendji go ogena oondundu. Omahala ngoka ano kagamena oshimeno keshe, ohagamene iimeno yimwe mboka hayo naana hayikala yapumbwa omeya ogendji. Oshoka omahala ngoka kagamona lela omvula oyindji.

Aanamapya mboka ye na omapya omanene, ohaya longitha omambakumbaku opo ya pulule omapya gawo. Embakumbaku ohali vulu okupulula ehala enene pethimbo efupi lela.

Aanamapya ngele ya kunu iimeno yawo etayi mene nawa. Ohaya kutha omatemo ya kahelele ano oku helela ohaku kwathele oku kuthapo iigwanga mbyoka ya mena inayi pumbiwa mbyoka hayi manenepo iimeno mbyoka yapumbwa omeya .

Opena edhila limwe ndoka haliithanwa eehwiyu. Ano ehwiyu edhila ndoka lina omupya. Uunene tu ngele welimo omutenya oshoka omadhila ngoka ambala uunene ohageende owala uusiku. Nangele welimono omutenya, olyina sho talihunguna.

Omahala ngoka haga i thanwa ombuga, oha ga i thanwa ombuga oshoka oga mbugala. Ano kaga mona omvula oyindji, ohaga kala ge na evi lyowala kaa li na iimeno. Nongele oge na iimeno, uumeno owala uushuushuka kaa wushi owundji.

Oohi nadho ohadhi vulu woo oku kwatwa komikithi ,e ta dhi si po . Ano aantu mboka taya munu oohi, onawa ngele taya ningi oonkambadhala yiithane aantu mboka yeli muundjolowele, ye ye ya tutse omeya mpoka muna oohi dhawo, ya tale ngele omuna omukithi dhontumba dhono tadhi vulu oku dhipaga oohi dhawo.

Aanamapya yo ngashigeyi kaya longa we nuudhingu. Oye na uushina wokupulula, uushina woku kuna, uushina woku kuthapo iigwanga nomwiidhi piimeno yawo. Oyena wo uushina mboka hawu hu.

Oohi ngele tadhi mono iikulya yina uundjolowele ohadhi koko. Shampa dha koko dho tadhi valathana. Dho tadhi indjipala opo ngele omunafalama taka teya oohi dhe oha dhi kala odhindji nawa.

Oondama dhoodhi odha tungwa momikalo odhindji yamwe oyatunga nomakuma yamwe oyatunga niiti ee taya tulamo oothayila opo ihe yavule okutulamo omeya yatulemo oohi dhawo.

Aantu monale okwali yalongitha iipululo mbyoka yali hayi nanwa konani, mongashi ngeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku oku pulula omapya gawo, embakumbaku ohali vulu okupulula epya ehala enene pethimbo eshupi lela.

Opu na oondjuhwa ndhoka hadhi munwa molwa omayi gadho, ano ngele oondjuhwa dha vala omayi oha ga gongelwapo e taga tulwa muupakete opo gaye ga kalandithwe kongeshefa.

Muuyuni wonale ookuku nootatekulu okwali haya longitha oondunda ndhoka dha kumbwa nomwiidhi. Ano okwali hamukala muna ondjugu, ombaalaka. Ndjoka kwali hayi kala yili pokati kegumbo ano oyo kwali hayi kala yilimo onene yi vule oondunda adhihe.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, ngele tayape oohi dhawo iikulya, oho adha nduno oohi tadhi igongalele pehala limwe ndyoka lyatulwa iikulya, dho tadhi li nduno opo dhi vule oku koka, dho dhika landithwe.

Oongombe odhili pomaludhi ga yooloka. Opuna oongombe ndhoka hadhi tekulwa molwa omahini. Omahini oha ga kandwa mo eta ga landithwa. Opuna oongombe ndhoka hadhi tekulwa molwa onyama yadho.

Omolwa ehumokomeho aantu oye etapo omukalo ngoka gwokuthaaneka, ano aantu ha ya longitha edhagadhaga ndyoka ha li ende mombada. Omuthaneki oha londo medhagadhaga ee ta thaaneke ehala ndyoka a hala oku thaaneka eli pombada.

Monena aanamapya nenge aanafaalama ihaya longo we nuudhigu, ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga longithwa okupulula. Omambakumbaku ohaga vulu okupulula epya alihe pethimbo efupi, pethimbo eshona lela.

Aanafalama yamwe ngele taya tekele ihaya tekele omeya taga yi kombanda yoofola, ihe ohaya tekele omeya taga yi moondjila dhoofola, shino ohashi kwathele, opo oontanga nenge iimeno mbyoka ya kunwa kaayi tondoke po nomeya.

Aanamapya oyendji oya ningi etokolo opo yakune iikwamboga, shimwe shomiikwamboga mbyoka hayi kunwa kaanamapya ongaashi omboga, ano omboga ndjono hatuyi ithana omboga yokiilumbu. Ngele yakoko, aanamapya ohaye yi landitha opo yiimonene mo iimaliwa.

Aanamapya oyendji paife inaya halawe oku lolokitha omalutu gawo niilonga oyindji yindji, ano ngele yakunu iimeno yawo ohaya tulapo nduno ominino dhoka dhoku tekela iimeno yawo haye dhi tulapo dhalambalala oofola.

Aanamapya mboka yanukapo ohaya longitha omashina ngoka haga longo kolusheno mokumeneka iimeno yawo. Iimeno ohayi koko shili tayi endelele . Yo ohayi tulako iiyimati mbyoka hayi kokelele opo yivule yikalandithwe.

Oondjuhwa ohadhi kokelele tadhi endelele ngele tadhi pewa iikulya omutenya nuusiku. Ano aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa ohayedhi tulile mo uulamba opo dhikale dha minikilwa uusiku dho dhi lye nawa.

Ethimbo kwali kuna iita, aantu okwali yathaneke komamanya gokoondundu shoka tashiningwapo. Mongashi ngeyi aantu ohaya longitha omamanya ngoka onga ondjokonona.

Iimeno ngaashi omatama noonyanga ohaga si ngele omutenya ogundji unene ano kage hole lela omutenya. Onkene aanafaalama oyendji ohaya dhikile iimeno yawo omutala opo ya gamene iimeno yawo komutenya.

Aanafaalama mboka yakala nokumuna oohi oomvula odhindjidhindji, oya kotokela paife iilikama mbyoka ha yi ya okulyamo oohi dhawo. Kombanda yoondama dhawo ohaya tulako oothayila nenge oonete dhoka tadhi gamene oohi opo kaadhilike mo momeya.

Ehumo komeho sho lyeya aanafalama inahaya hala we okwii hepitha. Oya kutha ondunge ndjono yokutula ominino dho kutekela iimeno yeyi tule mo foola dhawo opo ihe ngele yahalala okutekela ohaya patulula owaha ko pomba dho ominino ta dhi tekele.

Oongombe odha simana noonkondo dho ohadhi tila olwiidhi ngele omvula ya loka nawa ndele omwiidhi eta gu mene, oongombe oha dhi monika nawa komalutu oha dhi kala dha paluka. Ihe ngele omvula ina yi loka nawa, Oongombe oha dhi si kondjala.

Aanamapya mongaashingeyi iha ya longithawe omatemo okuhelela oha ya longitha uushina mboka wa ndulukwapo wokuhelela mboka hawu vulu okuhelela ehala olindji pethimbo ehupi lela.

Aantu mboka yahala oku tameka oku muna Oohi ihe ka yena iimaliwa ya gwana oha yafulu owala omalambo, momalambo muka omo nduno ha ya tulamo oothayila, taya tulamo omeya, yo ta ya tulamo Oohi dhawo opo ya tameke oku dhi tekula nawa.

Opena omahala gamwe ngoka ga tungwa gena oondama dhoku yoga, ano aantu ohaya longitha oondama dhika unene pethimbo lyo kwenye opo ya kayoge, ohaya futu ne oshimaliwa pomweelo opo ya vule oku kayoga mondama.

Aantu mboka yuunongononi manga inaaya longitha omeya ohaye ga tutsu ya tale ngele ogena omukithi gwasha, opo ihe ohaya tula mo omuti ngoka tagu vulu oku kutha mo omukithi ngoka, opo omeya ga vule oku longithwa kaantu ngaashi okunwa.

Otuna ehala ndoka hali ithanwa efuta. Efuta olya kwata omahala ogendji, iilongo yi ili noyi ili. Efuta oli na iinima oyindji, oohi noombwa dhomomeya.

Aantu mboka haya munu oohi ohaya tungu oondama odhindji dhindji yo taya tulamo omeya . Oohi ohadhi valathana nongele dhi indjipala ohayedhi topolele moondama dhoohi

Aanafaalama oha ya tungu oondama, oshoka oondama ohadhi vulu okupungula omeya ogendji. Omeya ngoka oha ga longithawa okunwetha iimuna osho wo okutekelitha nago iimeno.

MoNamibia otuna mo omulonga ngoka hagu adhika koRundu. Aantu ohaya zi komahala giili nogiili opo yeye yakatalelapo ehala ndika, omulonga ngoka hagu adhika koRundu. Ohaya ende momulonga muka, tayalongitha ombautu opo yiigamene koongandu ndhoka dha nika oshiponga.

Aantu mboka haya munu oohi ohaya tungu oondama odhindji opo ihe ya vule okutopola oohi dhawo. Nongele ondama yimwe yakwatwa komukithi gontumba omukithi itagu vulu okutaandela guye kondama onkwawo nenge nditye oohi adhihe ihadhi sipo.

Aantu mboka haya munu oohi, ano oohi ngele dha adha okuteywa ohaya kutha oonete dhoka hadhi yugu oohi, e taya ka yugamo oohi dhawo moondama opo yavule okukedhi landitha kaakwashigwana.

Aanafaalama ngele yamono kutya ethimbo lyokuyuga oohi olya thika, ohaya kutha nduno oonete dhawo dhoku yuga oohi e ta ya ka yuga oohi dhawo. Ohaya faalele omayemele , iiyaha moka ta ya tula oohi.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka kwali hayi nanwa koonani, okupulula oofola. Ihe monena aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga longitha owala omahooli, okupulula oofola.

Iikwamboga ngaashi omatama ohaga pumbw eyambidhidhi. Omatama ohaga pumbwa eyambidhidho oshoka ngele ga koko ohaga kala owala ga lala pevi, ano aanafaalama ohayega yambulapo niiti tagakala nduno taga koko gu uka mombanda opo ngele gatulako iiyimati yago itayi nongi nayi

Aantu mboka haya munu oohi ohaya tungu oondama dhoohi oonenenene, dho ohaye dhi tungu odhindji. Opo ngele oohi dha indjipala oha vulu wo okudhi topola oshoka ohahi kala odhindji unene

Aanamapya mboka yena omapya omanene nene ohaya longitha ominino dhoku tekela. Ano ominino dhoku tekela ndhoka ohayedhi tula moofola dha lambalala mpoka puna iimeno . Nongele ya patulula koopomba ominino ohadhi tekele ashike iimeno.

Omambakumbaku oga ndulukwa po, opo ga kwathele mboka ye na omapya omanene, ge ya kwathele okupulula, oshoka embakumbaku ohali vulu okupulula ehala enene pethimbo efupi.

Aamuni yoohi ngele yayugu mo oohi dhawo omeya ohaye gakuthamo etaye kegoopaleka, ohaya tulamo omeya ishewe gamwe moondama opo yavule okutula mo oohi dhawo dhoka taa tamukululako nadho.

Oohi ngele dha koko, ano ngele dha adha okutewa, aantu ohaya kutha oonete dhokuyula oohi, eta ya yi koondama dhawo yaka yule oohi. Oonete ohadhi longithwa oshoka ohadhi yulu oohi odhindji poshikando.

Aantu mboka ya hala okutameka oongeshefa dhawo, dhoku muna oohi. Ngele ya mana okutunga oondama dhawo ohaya patulula oopomba dhomeya, opo moondama muye omeya nokutula mo oohi, osho wo okutekula.

Aanamapya mbono yena omapya gawo geli popepi noondama. Ohaya longitha owala omeya ngoka geli mondama. Ano ohaya popola nee ondama go omeya taga matuka nduno guuka moondjila dhoofola.

Ngaashingeyi okwa ndulukwa omashina ngoka haga meneke imeno. Aanamapya mboka yu uviteko lela ohaya longitha omashina ngoka gokumeneka iimeno, hoka ohaga endelele mokumeneka iimeno. Iimeno ohayi koko tayi endelele yo tayi tula ko iiyimati.

Aanamapya mboka yena omapya omanene, shampa yapulula oofoola dhawo etaya kunu mo shoka yahala oku kunamo, ohaya tulamo ominino dhomeya. Ndhoka hadhi kala dhalambalala oofoola.

Aanafaalama yamwe oya tokola oku longa oto adha yena omapya gawo yega pululitha ya tulamo iimeno yi ili no yi ili. Yo ishewe oyena oondama dhoohi taya munu oohi dhawo.

Aawambo oye na shoka hashi ithanwa iigandhi moka haya pungula iilya yawo ngele ya zi pomalupale. Ihaya pungula iilya yawo moondoloma nenge momayemele, aawe, ohaya pungula miigandhi.

Momahala moka mu na oondundu ohamu kala mu na omamanya ogendji. Momahala moka ihamu kala mu na iimeno mo ihamu kala mu na omwiidhi ogundji. Momahala muka ito vulu okulitha mo iimuna yoye nenge wu kune mo iimeno yoye.

Oongombe odhina oshilonga nayi noonkondo , oshoka oha dhi zi onyama ndjoka hayi liwa kaantu no shoo woo omahini ngoka haga nuwa kaantu.

Aanafaalama nenge nditye aanamapya itaya longowe nuudhigu monena, oshoka opena uushina mboka hawu longithwa okupulula momapya, okufula iilambo nenge okuteta po omwiidhi.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya talele po oondama dhoohi dhawo, opo yedhi tulile mo iikulya dho dhi vule oku koka tadhi endelele, opo yeke dhi landithe kaakwashigwana mboka ya pumbwa oohi.

Omeya ngoka haga nuwa oha ga zi momilonga, ano aantu mboka ye na sha nuundjolowele oya ilongela nkene yena okuyeleka omeya opo ga vule okunuwa kaantu. Omeya ngoka ohaga tutswa e taga tulwa omiti odhindji dhindji dhoka hadhi yeleke omeya, opo ga vule okulongithwa kaantu ngaashi okunuwa.

Aanafaalama mboka haya munu oohi oya kotokela iilikama mbyoka hayi li mo oohi dhawo. Kombanda yoondama dhawo ohaya tula ko oothayila nenge oonete, opo ye dhi gamene kaadhi like po kiilikama.

Aanafaalama ohaya longitha uushina wi ili no wi ili . Oyena uushina mboka hawu yi omahooli, uushina uushonaelela, mboka hawu vulu okulongithwa okunengeka evi opo wuwape okukunwa uumeno nenge okutsikwa iimeno.

Shiyenga shaNangombe ngele ye ga dhenge nawa pevi, omalundu ohaga kala ga ziza. Omeya ohaga kala ogendji nawa taga vulu okupalutha iimuna. Iimuna wo ohayi kala ya paluka nawa komalutu, oshoka omwiidhi ogwa ziza nawa.

Aantu mboka ya ilongela shinasha nuundjolowele, ohaya talele po oondama dhoohi. Ohaye dhi tutsu ya tale ngele omu na omukithi gontumba, nongele omu na omukithi gontumba ohaya tula mo omuti ngoka ha gu dhipaga omukithi ngoka.

Aanamapya oye na uunongo oundji ano ngele taya tekele iimeno yawo ohaya longitha ominino oku tekela iimeno yawo, piimeno mpoka ohaya tula po wo omafo ogendji opo omeya kaga nuwe po keete dhe tango.

Opena yimwe yo miiyamakuti mbyoka ya gamenwa kepangelo lyetu lya Namibia mbyoka inayi nika oshiponga yo ohayi vulu okuya pokati kaantu, ano aantu ngele taya ka talela po oho adha nduno taya ithanekele popepi niiyamakuti mbyoka yo ta yeyi pe iikulya.

Ngele aantu taya ka talelapo omahala ngoka ge na iinamwenyo ya nika oshiponga ngaashi oondjamba noonkoshi, ohaya yi nomahauto ngoka hage ya gamene, opo kaaya ponokelwe kiinamwenyo mbyoka.

Aatalelipo ngele taye ya moNamibia ohaya pumbwa iiyenditho mbyoka hayi ya fala pomahala gi ili nogi ili. Ohaya ka tala iiyenditho mbyoka pomahala mpoka hayi monika nohaye yi futile oshimaliwa kehe mesiku.

Ngele to munu oohi onawa ngele to ithan aantu mboka yena sha nuundjolowele . Opo yeye ya konakone omeya goye moka muna oohi ngele omuna omukithi gontumba tagu vulu oku dhipaga oohi dhoye. Onawa nee ngele toshi ningi kehe komwedhi oshoka ethimbo limwe oto ka adha ashike oohi dhoye dha sa.

Oondundu odhili pomaludhi ogendji odhili dhimwe dhashitwa dhina omamanya ga yoolokathana dhimwe woo odhina owala evi . Ano moondundu moka iimeno oyindji hayi kalaml kayina omafo yo ihayi pumbwa omeya ogendji

Aantu mboka haya munu oohi, ngele ya mono kutya oohi dhawo odha adha okuyulwa mo ohaye dhi yulu mo e taya tula komalungula, opo ya tseyithile aakwashigwana kutya otaya landitha oohi yo ya vule ye ye ya lande.

Aantu mboka haya munu oohi ohaya topola oondama dhawo dhikale odhindji, shika ohashi ningilwa opo ngele oohi dhawo dhakoko e tadhi indjipala ohaya vulu okudhitopola yedhi tule moondama dhilwe.

Omamanya gopaushitwe ngoka haga adhika koondundu, oga simana noonkondo, oshoka aantu monale omanga ka kwali kuna iihwamikitho, okwali haya kutha omulilo gwawo momamanya.

Iituthi oyindji ongaashi omashasho, omakoleko noohango, aawambo ohaya longitha nenge nditye ohaya telekele aayenda yawo iikulya ngaashi ondjuhwa yoshiwambo, iithima, omboga.

MoNamibia omuna iiyamakuti oyindji noya gamenwa kepangelo lyaNamibia nohi adhika mEtosha, omuna oosino noosino ohadhi adhika koshimaliwa shaNamibia.

Osikola oya simana noonkondo muuyuni auhe. Aantu mboka yaya koosikola ohaya vulu okunduulukapo omashina ngoka haga vulu okulonga iilonga yi ili noyi ili. Ano opena omashina ngoka haga menitha iimeno. Omashina ngaka ohaga kwathele iimeno yi koke tayi endelele, yo tayi tulako iiyimati yawo.

Aantu ngele taya yugu oohi taya longitha oonete dhoku yuga oohi ohaya dhiki oonete ndhika pokati komatale opo ya vule oku kondekela oohi pehala limwe.

Oonduli odho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka yagamenwa kepangelo lyetu lyaNamibia hayi adhika metosha, ano onduli oshinamwenyo shoka oshileeleeka shina othingo onde ano ngee tashinu ohashitsu oongolo opo ihe shivule okunwa nawa.

Oongolo odho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka ya gamwena kepangelo lyaNamibia, ano ngele to adhika wu na onyama yongolo nenge wa dhipaga oshinamwenyo shika oho vulu okukwatwapo e to yi mondholongo.

Opuna omahala ngoka gokwiinyanyudha , ano omahala ngoka gatungukika gena omeya. Aantu unene pethimbo lyokwenye omo haya yi, yakayoge omeya, yiikuthe uupyu.

Opena aanamapya mboka haalongo owala omwiidhi gokuliwa kiiimuna. Ano omwiidhi ngele gwaadha okutewa, oohaakutha omashina ngoka hagatetepo omwiidhi. Opo ihe, oohagagongele omwiidhi nguka opo guvule okuka landithwa.

Uuna omvula inayi loka ya gwana nawa, ohaku kala kuna olwiidhi. Ohaku kala kuna omutenya ogundji. Onkene iimeno ohayi sipo mbala, niimuna ohayi sipo kolwiidhi.

Aanafaalama mboka haya mu oohi omolwa oondama dhawo dhoka odhindji dhindji yena, ohaye dhi tula omadhidhiliko shika ohashi ya wathele opo ya vule oku dhidhilika kutya moondama muka omuna oohi dholudhi luni.

Aanafaalama oyendji inaya hala okulonga nuudhigu taya tekele nomayemele. Ohaya longitha ominino dhomeya ndhoka hadhi tekelithwa nadho iimeno. Ominino ndhino ohadhi dhikwa dhalambalala oofoola hoka kwakunwa iimeno.

Aanafaalama ngele taya kunu iimeno yawo, pokati kiimeno yawo ohaya thigi po omahala opo iimeno yi paathane ombepo, ano ngele taya tekele iimeno ohaya longitha ominino oku tekela.

Monale aantu okwa li haya dhike omagumbo gawo niiti mbyoka yakoka hayi zi komiti. Mopaife omagumbo oga tungwa noondhopi , go ohaga gu po mbala inaga fa ngoka okwali gatungwa niiti.

Oshikondo shuundjolowele waantu. Osha ningi onkambadhala okupa aakwashigwana oonete dhoomwe. Ndhoka hadhi keelele aantu kaaya like koomwe oshoka oomwe ohadhi eta omukithi ngoka hagu ithanwa Malaria. Ngoka hagu vulu oku dhipaga aantu go ohagu vulu oku thiga aantu ya lemana.

Oongandu iinamwenyo mbyoka hayi adhika momeya. Oongandu ohadhi adhika momilonga. Oongandu odhili dhanika oshipong noonkondo onkene aantu naya kotoke ngele taya ka yoga momeya gawo momilonga Naya kale yeshi kutya omuna oongandu.

Opu na omahala ngoka haga ithanwa ombuga, ano omahala ngano oga mbugala kage na omiti, kage na omwiidhi go ihaga mono lela omvula oyindji. Omahala ngano ohaga kala ge na omutenya ogundji unene nookondo niimuna nenge iimeno ohayi si po mbala.

Ngashingeyi aantu oya ndulukapo omashina ngoka haga longo iilonga yiili noyiili. Opena omashina ngoka haga pulula, po opena ngoka haga tete omwiidhi, po opena woo ngoka haga gongele omwiidhi nenge ngoka haga vulu oku tha iilambo.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya kala ya nyanyukwa nookondo oshoka oohi dhawo ngele dha koko dho tadhi valathana ohadhi indjipala ngele dha indjipala ohaye dhi yi gumo yo taye kedhi landitha oshoka odhindji otaya vulu oku imonena mo iimaliwa oyindji.

Aanafaalama oyendji oye eta po omukalo goku tula ominino dhoku tekela omeya kohi yevi. Shika oha yeshi ningi opo kookalyampombo kaaya yakepo ominino dhawo dhoku tekela iimeno.

Oondundu odhi li pamaludhi ogendji, opu na ndhoka dha ningwa momamanya, po opu na ndhoka dha ningwa mevi, ano moNamibia otu na mo ndjoka hayi ithanwa oDune 7. ODune 7 aantu ohaye ke yi talela po, to adha nduno aantu ya londa nenge taya hingi ko omahauto gawo nenge omapakapaka.

Monena oku na omashina ngoka haga longo kolusheno haga meneke iimeno. Oto adha aanafaalama yamwe mboka haya tula owala iimeno yawo momashina peha yeyi tule mevi oshoka omashina ohaga longo taga endelele niimeno ohayi koko tayi endelele.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ethimbo lyokuteya oohi ngele lya adha ethimbo limwe ihaya kutha oonete dhokuyula mo oohi, ihe ohaya kutha mo owala omeya gamwe moondama dhoohi opo ya vule okukwata mo oohi dhawo.

Miikunino oyindji yindji , aanafalama kaya longa nuudhigu. Ohaa tulamo ominino dhono hadhi tekele iimeno, odhindji dhindji dha lambalala mpoka pwakunwa iimeno . Ngele ya patulula koopomba dhawo, ominino ohadhi tekele wala iimeno yadho.

Onduli oya talikao onga oshiyamakuti shoka oshileleeka, shivule iiyamakuti iikwawo. Ano onduli, oyina othingo ondendeeka. Ngele tayinu omeya, ohayi tsu oongolo, opo yivule okunwa nawa.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ngele ethimbo lyokuteya oohi dhawo lya thikana, ohaya longitha oonete dhokuyula mo oohi. Onete ohayi longithwa, oshoka ohayi vulu okuyula oohi odhindji poshikando.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, ohaya kala yena oondama odhindji dhoohi. Oondama ohaye dhi tula omandhindhiliko , yamwe ohaye dhi tula oonomola , yamwe ohaye dhi tula omadhina goohi taga monika mondama yontumba.

Aanafaalama mboka opo taya tameke okumuna oohi ohaya tungu oondama ondjindji etaya tulamo wlomeya. Ngele yatulamo omeya opo nduno haya tulamo oohi dhawo opo yavule oku dhimuna nawa.

Aawambo ohaa longitha oongombe piituthi yoosa nenge yoohango. Aaherero ohaa longitha oongombe onga osheelelwa shashaasiku, mo mono haa kutha omahini nonyama.

Aantu mboka haya munu oohi ohaya adha ethimbo limwe oohi dhawo dha lika mo kiikwamawawa mbyoka hayi tuka mombanda. Oye eta po omukalo ngoka gokusiikila oondama dhawo noonete kombanda.

Opu na omahala ngoka taga ithanwa oombuga, ano omahala ngoka ihaaga mono omvula oyindji, go ihaga kala ge na iimeno oyindji nomwiidhi ihagu kala mo. Ito vulu okulitha mo iimuna yoye nenge wu tsike mo iimeno yoye.

Iimeno oyindji kayi hole omutenya ogundji ohayi sipo onkee aanamapya mboka yena uunongo ohaa dhikile uumeno wawo uutala opo yeyi keelele komutenya ogundji ,iimeno mbino ohayi kala ya ziza nawa yo oyu uvite ombili.

Omolwa okwaambugaleka oshilongo ano opena omahala gamwe ngoka gena omiti odhindjidhindji ano omiti dhoka ihadhi tetwa po ,oto adha nduno aantu ya ninga mo uundjilq wawo moka haya ende.

Aatalelipo mboka yaza kondje yiilongo nenge yaza komahala gi ili nogi ili moshilongo, ohaya ka talela po nee omahala mpoka inaaya enda nande onale ngaashi omahala ngoka gena oondundu, oho adha nduno ya londa koondundu, e tayi ithaneke omathano gawo.

Oohi ngele dha adha okuteywa, aantu ohaya kutha oonete dhokuyula oohi, opo ya ka yule mo oohi dhawo. Onete ombwaanawa, oshoka ohayi yulu oohi odhindji poshikando shimwe.

Ombuga ehala ndyoka ihaali vulu oku kunwa iimeno. Ihali vulu woo oku lithwa iimuna. Oshoka iha li mono omvula oyindji. Iha li kala lina omeya lyo olina omutenya ogundji nombepo oyindji.

Aantu mboka haya munu oondjuhwa ohaye dhi tu lile mo iiyaha yimwe oyo ku nwina omeya nayimwe oyo ku li la iikulya. Ohaye yi tu lile mo wo iiyaha mbyoka to adha oondjuhwa dha valela omayi gadho.

Aanamapya yamwe ohaya kunu uumeno muupoto, opo ngele ya koko ohaya vulu oku ke yi landitha kaantu mboka ya hala oku ka tsika momapya gawo. Shika ohashi kwathele wo aantu yi imonene mo iiyemo.

Aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa, ohaye dhitulilemo uuyaha wokulila nuuyaha wokunwina. Oondjuhwa ohaye dhitulilemo wo oolamba dhokuminikila opo ngele uusiku weya ohadhi vulu wo okulya opo dhikoke tadhi endelele.

Omolwa ehumokomeho mongaashingeyi aanamapya oyendji mboka yena omapya omanene lela oye na omashina ngoka haga tekele iimeno ngoka gena uugulu, taga ende mokati kepya taga tekele.

Aanamapya ohaya kala unene momapya gawo moka yakuna iimeno yawo. Ngele ethimbo lyokuteya lyaadha omo nduno hoya adha moka taya teya mo iikunomwa yawo, yo ya vule yekeyi landithe.

Aanafaalama mboka ye li komahala gomadhiya noya hala okumuna oohi, oha dhike wala oothayila dhe mokati komadhiya, e ta tula mo oohi dhe. Shika ohashi kwathele omuntu opo kaa ha longithe iimaliwa oyindji.

Aanafalama mboka haa munu oondjuhwa ohaya vulu okwiimonena mo iiyemo oyindji ,oshoka ohaa vulu okulanditha onyama yondjuhwa nenge ya landithe ,oondjuhwa ndhoka dhina omwenyo nenge ya landithe omayi ngoka ga valwa koondjuhwa.

Oongombe odhili dhasimana noonkondo. Koongombe ohakuzi iipa mbyoka hayi longithwa oku etapo oondjato noongaku. Ohakuzi woo omahini, omahini ohaga liwa kaantu ko koongombe ohaku vulu ishewe okuza onyama.

Aanafaalama oyendji konyala kaya tala owala koshinima shimwe, oyendji konyala oyena oondama moka mu na oohi, yo oyena oondjuhwa yo oyena iikunino nosho tuu.

Aatalelipo okuza koombinga noombinga mboka haya ka talela po ehala ndoka hali ithanwa Etosha moka ano muna iiyamakuti mbyoka ya Nika oshiponga naambyoka inaayi Nika oshiponga ngele ihe taa yimo ohaaayimo niiyenditho ano iihauto mbyoka yina egameno.

Aanimuna ohaya kongo omahala ngoka haga mene nawa omwiidhi, go ohagu kala ogundji, opo ngele taya kalitha iimuna yawo, ohaye yi fala komahala ngoka, nomwiidhi ohagu kala ogundji nokupalutha iimuna yawo.

Aantu mboka haya ungawunga nuundjolowele, ohaa talelepo oondama dhoohi yatutse omeya ngele ogena tuu uundjolowele. Nangele kagena uundjolowele ohaya tulamo omuti ngoka tagu dhipamo omukithi ngoka tagu vulu oku dhipaga oohi.

Moshilongo shetu sha Namibia otu na mo omahala ogendji, otu na omahala gena oongulu odhindji. Tse otu na mo ngono kaagena sha, tse otu na mo ngono gena omeya ogendji. Otu na mo ehala ndoka hali ithanwa ombuga, ehala ndoka kali na omiti, lyo kali na omwiidhi. Olyi na owala evi ka lina shoka lyina.

Opuna omahala ngoka ihaaga vulu oku kala iimuna, go iha ga vulu oku kunwa iimeno, oshoka ogena omamanya oogendji go ihaga lokwa omvula oyindji, ohagakala oma kukutu, go ogena oondundu, go ishewe evi lya go iha li kwata omeya ogendji.

Momahala gamwe ngaashi ngoka gena oondundu ihamu adhika lela omagumbo. Aanangeshefa ohaya tungu mo nduno oondunda dhoku lala, opo mboka taya ka talela po omahala ngoka omo haya kongo oondunda dhoku lala.

Methimbo lyongaashingeyi omwandulukwa omashina ngoka hagalongo iilonga yayoolokathana. Opuna omashina ngoka haga pulula po opuna wo mashina ngoka haga helele iimeno ongaashi iilya aantu haya helele nomatemo aantu ohaya longitha omashina ngoka haga helelithwa.

Aanimuna oyendji moshilongo ohaya tameke okumuna ponzu, oshoka oonzi ihadhi pumbwa iikulya oyondji oonzi ohadhi koko mbala, nopethimbo lyokwenye ohadhi vulu okuhupa inayi fa oongombe.

Aantu mboka haya munu oohi ohaya pe oohi dhawo iikulya yagwana ee lela opo oohi dhawo dhivule okuvalathana dhodhi indjipale. Ethimbo lyokuteya ngele lya adha ohaya adha nduno oohi dhilimo odhindji dhindji dhivule dhoka kwali yatulamo nale.

Aantu ngele ya kwata oohi ohaye dhi yogo nevi etaye dhi yogo ishewe nomeya opo dhikale tadhi monika nawa opo ya vule ye kedhi landithe nawa.

Aanafalama mboka haya munu oohi ngele ethimbo lyokuteya oohi lyathiki sho taadhi yugumo ohaya ithana aakwashigwana opo ya ilandele oohi dhawo manga opo dhazi momeya.

Mongaashingeyi aantu mboka yena uunongo, oya ndulukapo omashina ngoka haga wathele aanamapya yakune iimeno yawo. Ano omashina ngaka ohaga longo kolusheno. Iimeno ohayi pewa uuyelele mboka tawu zi momashina.

Aantu mboka haya munu oohi ohaya kala yena odhindji onkee ohayedhi tula omadhidhiliko kutya muka otamumonika oohi dhini po opo kayedhipukithe ngele tayeya yakwate oohi dhawo, nenge aataleli po tayeya yeya talele po oyeshi kutya muno omuna oohi dhini po.

Uuna watokola oku ka talelapo oshikunino shiiyamakuti yomoNamibia ohopewa oshiyenditho shoka hashi kugamene ku ponokelwe kiiyamakuti mbyoka yilimo ya nika oshiponga.

Mevi lyetu lya Namibia otuna mo iiyamakuti oyindji mbyoka yili mo ya gamenwa kepangelo lyetu lya Namibia. Otuna mo iiyamakuti ngaashi oongolo, oondjamba, oongwe, oonkoshi, oonduli nayilwe wo oyindji yindji.

Aantu oyendji oya etapo omukalo goku muna oohi, oshoka oohi odha simana noonkondo onga omweelelo kaakwashigwana, dho ohadhi kala dhina ombiliha aantu oyendji oyedhi hole oshoka odhina oovitamine.

Aanafaalama mboka ha ya munu oondjuhwa , omahala goondjuhwa ohaye ga opaleke opo ga kale ga yela. Shino ohashi kwathele opo oondjuhwa kaa dhi kwatwe komikithi dhi i li nodhi ili ndhoka hadhi vulu oku dhipaga oondjuhwa.

Monena antu iha ya longitha we omatemo gokuhelela. Oha ya longitha omashina ngoka omanene ngoka haga longithwa okuhelela unene tuu omahala ngoka omanene. Go oha ga vulu okuhelela ehala enene poshikando oshishona lela.

Aanafaalama yamwe oya tseya okutya opena iimeno mbyoka kayi hole mutenya owundji. Ano ngele ta ye yi kunu ,oha ye yi dhikile ootenda nenge ndi tye oothayila ndhoka ha dhi ga mene iimeno kayi mone oonte dhe tango odhindhji.

Ope na aantu mboka haya tekula iinamwenyo, ngaashi oondjamba manga oonshona lela. Oondjamba ndhika dha tekulwa kaantu oha dhi kala dhiigilila aantu. Oho adha nduno aantu tayii thaanekele poondjamba ndhika, nenge yedhi londa poombuda dhawo.

Aanamapya mboka yena omapya omanene ihaya tekele iimeno yawo nomayemele nenge nomandini, awoo, ohaya tekele iimeno yawo taya longitha ominino dhoku tekela ndhoka hadhi kala dha lambalala oofola.

Aantu mboka haya munu oondjuhwa ohaya pumbwa okudhipa iikulya yagwana nawa nomeya opo dhi koke tadhi endelele. Ohadhi vala omayi ngoka haga kalandithwa. Onyama yondjuhwa nenge ondjuha yina omwenyo nayo ohayi vulu okulandithwa.

Monena aanafaalama kaya longa we nuudhigu. Opena uushina mboka hawu tete omwiidhi wo tawu gongele omwiidhi, ano ne ngele shika shaningwa aanafaalama ohaya kutha nduno mwiidhi ngoka gwagongelwa kuushina e tayegufala moongeshefa dhawo opo ihe yavule okugulanditha kwaamboka yapumbwa omwiidhi gwiimuna.

Aatalelipo mboka haya zi kiilongo yi ili ngele taye ya moshilongo ya talele po, ohaya kala yena ngoka teya wilike. Ngoka teya ulikile omahala gi ili nogi ili, teya lombwele shoka shina okuningwa naashoka inashi pumbwa okuningwa.

Aantu ngele ya mana okufula oondama dhomeya, moondama dhomeya ohaya tulamo oothayila opo ya vule oku tulamo omeya yo ya vule wo oku tula mo oohi dhawo. Shika ohashi kwathele opo omeya kaa ga pwine mo mbala.

Oondjuhwa odhi li pamaludhi. Ope na dhoka hadhi ithanwa oombaka. Oombaka ngele to dhi tekula owa pumbwa okukala wu na omeya, geli mondama oshoka oombaka odhi hole mpoka puna omeya.

Aanamapya oyendji ngele taya tekele ihaya tekele omeya taga yi kombanda yiimenooshoka ohayi sipo, ohaya tekele omeya taga yi moondjila dho foola shika ohashi kelele iimeno kayise.

Iikwambonga ongashi ombonga, oyili yasimana nonkondo oshoka oyina iipalutha oyindji nohayeta uundjolowele komaluntu ngaantu, ano aantu yamwe oyeli owala hali iikwambonga.

Onduli osho shimwe sho miinamwenyo mbyoka ya gamenwa kepangelo lyaNamibia. Onduli oyina othingo ondeka ihe inayi nika oshiponga. Ano aantu oyendji oho adha nduno yi ithanekela pOnduli yo ta yeyi pe iikulya.

Aanamatsa omanga iinakuna iimeno ohaatala shoka shapumbiwa sha pumbiwa moshigwana uunene, ano ohwaadha yakuna iikwamboga oyindji oshoka oyina uundjolowele.

Opuna aanafaalama mboka haya longo omwiidhi ngoka hagu liwa kiimuna. Ano ngele gwakoko ohaya kutha uushina, nuushina mbuka ohawu gongele omwiidhi taye gu tula moongeshefa dhawo opo ihe yavule oku gulanditha.

Oondjamba odho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka ya gamenwa kepangelo lyaNamibia. Ohadhi adhika moshikunino shoka hashi ithanwa Etosha. Ano oondjamba ohadhi longitha ominkati, opo dhi vule okukutha iikulya nomeya dho tadhi tula komulungu.

Aantu mboka haya munu oohi ngele yayugumo oohi dhawo moondama, oondama ohayedhi yeleke omeya etaya yogo oonete opo yeye yatulemo omeya gamwe yo ya tulemo oohi oonkwawo dhikoke yo yekedhi landithepo .

Iimeno yimwe ngaashi unene iikunino yomatama, ohayi pumbwa eyambidhidho opo kaa yi kale yalala yuuka pevi. Oshoka ngele oya tula ko iiyimati yawo ndele oyili pevi, ohayi olo nenge nditye ohayi ningi nayi.

Aawambo ngele taya kutha ombinga muudhano ohaya kala yena omuzalomwa gwawo gOpashiwambo goshiyata sho shi dhelela, ngoka haya kala ya zala. Ohaya kala wo yena iinima mbyoka tayi ulike yo paShiwambo ngaashi iimbale, omahangu, nosho tuu omatiti.

Oongombe odha simana noonkondo, oshoka oha ku zi omahini nonyama, ndjoka ha yi palutha aantu. Oha ku zi wo oshipa, shoka ha shi ningwa oondjato niizalomwa, ngaashi oongaku, dho oha dhi kala dha kola noonkondo.

Aanamapya mongashingeyi ihaya longitha we omayemele okutekela iimeno, oshoka evi ohali kungululwa po komeya. Ano ohaya longitha ominino okushaha iimeno yawo, niimeno ohayi kala yi uvite yafa tayi lokwa komvula.

Kakele komambakumbaku ngoka haga longithwa kaantu okupulula omapya gawo otuna nuushina mboka hawu longithwa okunengeneka evi opo li vule okukunwa iimeno.

Iiyamakuti oyindji nande ya gamwena kepangelo lyetu lyaNamibia, otuna mo mbyoka inaayi nika oshiponga. Ano otuna mo mbyoka hayi tekulwa kaantu yo oyiigilila aantu. Ngele aatalelipo tayeya, ohayeya nduno taya yi piinamwenyo mbyoka yo tayi ithanekele po yeyi kwata oshoka inayi nika oshiponga.

Okuna omahala gamwe ngoka ihagavulu oku longithwa kaanafaalama yakunemo iimeno yawo nenge ya lithilemo iimuna yawo, oshoka iha ga mono omvula oyindji go ohaga kala gena omutenya ogundji.

Aanafaalama yamwe ohaya kunu uumeno muupoto, opo ya vule ye ke wu landithe kaakwashigwana mboka ya hala ya ka tsike momapya gawo. Aanafalaama oyo tuu mboka ohaya vulu okukutha uumeno mbuka e taye wu tsike momapya gawo.

Aanamapya mboka ya nduka po elelo ohaya longitha omashina ngoka haga longo kolusheno mokumeneka iimeno yawo, omashina ngaka ohaga meneke iimeno tagee ndelele nohayi tula ko iiyimati mbyoka hayi koko tayi endelele.

Aanafaalama mboka haamunu oohi ethimbo lyokuteya oohi dhawo ngele lyaadha ohaakutha nduno oonete dhawo etaayulumo oohi. Ohaakuthamo nduno oohi tayedhithaaneke opo yavule yatule komalungula yo aantu yavule okulanda.

Aanafaalama mboka yena omapya geli pooha nomashana, ohaya pombola omashana go omeya taga tondondoka ne guuka moondjila dhoofoola, ngeyi aantu kaya longitha iimaliwa oyindji mokufuta omeya opo yatekele iimeno.

Aantu oye hole oku landa oohi manga ontalala opo dhazi momeya inadhi ninga nayi, ohaye ya nduno pondama dhoohi mpoka aantu haya yogele yo yalande manga opo dhayogwa.

Aanangeshefa yamwe ohaya tungu omahala gomalukalwa, omalukalwa ngaka ohaga futilwa kehesiku omuntu tolala mo. Aataleli po ngele tayeya moshilongo yamwe omo haya lala.

Oondjuhwa ohadhi munwa nelalakano dhi vale omayi. Yo aantu ya ka landithe omayi ngoka. Ishewe aantu ohaya vulu okulanditha po oondjuhwa dhi na omwenyo nenge kaadhi na omwenyo onga onyama.

Momahala moka muna oondundu aanafaalama ihaya vulu okulithilamo iimuna yawo nokukunamo iimeno yawo. Iimuna ohayi vulwa nziya okweenda oshoka omuna omamanya ogendji . Iimeno ihayi vulu okumena nawa oshoka ihayi kwata omeya ogendji niimeno ihayi mene nawa molwa omeya ogendji.

Ope na iimuna mbyoka hayi ithanwa oonkambe. Ano oonkambe odha talika ko onga dhi na ondapo oyindji dho odhi na oonkondo. Oonkambe ohadhi longithwa unene momathigathano ngaashi gokumatuka.

Opu na omashina ngoka taga longo taga tete omwiidhi go taga gongele omwiidhi ngoka hagu liwa kiimuna. Ngele omwiidhi nguka gwa gongelwa aanangeshefa ohaya tula nduno moositola dhawo yo ya vule oku gu landitha kaantu mboka ya hala omwiidhi gwiimuna yawo.

Aantu mboka haya munu oohi ano ngee dha adhwa okutewa ohaya kutha oonete dhawo dhokuyuga oohi etaya kayugamo oohi dhawo moondama opo yavule okudhi landitha yoya vule okumonamo iiyemo.

Aantu ngele taya kunu iimeno yawo oha yeyi kunu yi ipitithila po omahala opo kayi fukathane oonte dhetango nomeya. Yo wo omahala gamwe oha mu tulwa omiinino dhomeya dhoka hadhi kala tadhi tekele iimeno.

Mongashingeyi okwa ndulukwa omashina gokulonga momapya. Omuna omambakumbaku ngoka hagalongithwa okupulula momapya, taga vundakanitha evi mumwe nuuhoho opo livule okukunwa iimeno.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, ohaa pe oohi dhawo iikulya ya gwana nawa, opo ngele iikulya ya gwana nawa oohi oha dhi koko, e tadhi valathana dhi indjipale, opo omunafaalama sho taka teya oohi dhe, odhindji nawa.

Moositola odhindji omuna eshina ndyoka hali longithwa okutala ondando yoshinima shontumba unene tuu iihakautu, oonyanga nomatama. Oho pumbwa okudhi tula keshina ndyoka opo wu mone ondando yoshinima shoka tolanda.

Opena omahala ngoka efuta lyatsakanena noondundu ano ngele owa hala okumona nawa ehala ndika inda mokadhagadhaga ngoye wu tale nkene eshito lyaKalunga lyoopala.

Aatalelipo okuza koombinga noombinga dhoshilongo nayamwe mboka yaza kiilongo yi ili tawu nyanyudha ano ngaashi moka muna efuta moka muna oondundu nomamanya gi ili nogi ili.

Shiyenga shanangombe ngele yega dhenge pevi nawa evi ohali kala lya pandula unene, ano iimeno ngaashi omwiidhi ohagu kala gwaziza nawa niimuna ohayi kala ya paluka nawa komalutu.

Aanamapya oyena uunongo owundji, ngele taa kunu iimeno yawo ohaa kala yeshi nokutya iimeno mbyoka taa kunu inayi pumbwa oonte dhe tango odhinji dhinji onkee oha yeyi tungile omitala dhoku keelela oonte dhetango.

Oondundu odhindji odha shitwa momamanya ,ano moondundu moka ngele mwamono omuloka omeya ohaga kala ga talama ano moondundu moka. Aantu ohayeya nduno taya tala omeya ngoka oshoka ohaga kala taga monika nawa.

Opuna omahala gamwe ngoka gena evi liba uuhoho nohali mene nawa lyo ohali mono wo omeya ogendji nawa. Aaanamapya ohayenlikuthako, opo yaka kune iimeno yawo.

Iikwamboga oyi li pamaludhi ogendji, otu na iihakawutu, oonyanga, omatama noomboga nosho tuu. Aanafaalama oyendji ohaya limi oombooga opo ihe ngele dha koko ohaye kedhi landitha momahala gomangeshefelo.

Aayuli yoohi ngele ya dhike oonete dhawo dhokuyula oohi miishana, opo nduno haya kala mpoka taya ningi omapekapeko yo taya tonatele oonete dhawo, opo kaadhi yakwe po.

Ngele toyi komahala ngoka gena iinamwenyo. mbyoka ya nika oshiponga, ohapu kala puna omadhidhiliko ngoka Tage ku ulukile kutya mpaka opena iinamwenyo ya nika oshiponga nenge sha sha nika oshiponga enda nawa.

Aanafaalama mboka haya munu oohi oya kotoka ngashingeyi ihaya tula we oohi dhawo mondama yimwe. Ihe ohaya topola oondama dhi kale odhindji. Ihe ngele ondama yimwe ya ponokelwa komukithi gontumba oohi adhihe itadhi si po.

Aantu mboka yahala okuninga oongeshefa yoohi ohaa tungu uundama yotaatulamo omeya. Ngele yatulamo omeya eetaga udha ohaatulamo nduna oohi dhawo dhoka yahala okumuna.

Monale ookuku okwali haa pulula taa longitha iipulululo mbyoka kwali hakuti oonani nenge oogwamululu mongashingeyi otuna omambakumbaku nuushina mboka hawuyi owala omahooli.

Aanangeshefa mboka haya munu oondjuhwa, ohaye dhi tekula nelalakano ya landithe omayi gadho nenge ya landithe oondjuhwa dho dhene dhina omwenyo nenge ya landithe onyama yondjuhwa.

Aanamapya oyena omapya omanene ngele taya tekele iimeno yayo ohaya longitha ominino dhokutekela ndhoka hadhi kala dhalambalala oofoola.

Oondjuhwa oha dhi longithwa onga osheelelwa momagumbo nenge piituthi mbyoka ya nika enyanyu dho ohadhi vulu wo okulandithwa opo aantu ya monemo iiyemo yawo.

Oohi odho osheelelwa, ohadhi adhikwa moondombe nomimithima ethimbo limwe ohadhi etelelwa kefundja .

Aanamapya naaniimuna ohaya adhikwa kuudhigu unene tuu omvula ngele inayiloka, evi ohali kala lya kukuta kaalina omeya. Iimuna ohayi si kolwiidhi niimeno ohayi si pokomutenya.

Aanamapya mboka ya nuka po lela ihaya menitha we iimeno yawo mevi. Ohaye yi tula owala momashina ngoka haga longo kolusheno tayi mene, tayi koko, eta yi tula ko opo ya vule ya kalandithe iiyimati.

Aaniimuna mboka haya munu oondjuhwa ohaye dhi landitha dhi na omwenyo nenge haa landitha onyama yadho nenge ya landithe omayi gadho.

Aanangeshefa ihaya longo owala niimuna nenge niimeno, opu na mboka ya tunga omahala golukalwa ngoka haga vulu okukalwa kwaamboka taya zi kondje yiilongo taye ya okutalela po mevi lyetu lyaNamibia.

Aanamapya sho yena oondunge odhindji ohaya kutha uushina mboka hawu nana omeya tagazi momatale gu uka piimeno yawo ,shino oha ye shiningi nelalakano opo kaya fute omeya ngono haga kala gena ondilo.

Aatalelipo mboka taya zi kondje yiilonga ngele taye ya moNamibia ohaya kutha iiyenditho mbyoka hayi futilwa kehe mesiku oshimaliwa shontumba. Ngele wo taya yi pomahala gi ili nogi ili ohaya futile po oshimaliwa, shoka hashi yi moshiketha shepangelo.

Aantu mboka haa longo nundjolowele wiimuna ohaa talelepo oondama dhoohi yedhi tutse ya tale ngele odhina omukithi gontumba. Na ngele odhina omukithi gontumba, ohaa tula mo omuti opo gu dhipage mo omukithi ngoka tagu vulu oku dhipaga oohi.

Oongolo odhodhimwe dhomiiyamakuti mbyoka ya gamenwa kepangelo. Aantu sho taya zi kondje yiilongo ohaya futu opo yavule okuya metosha ya mone iiyamakuti mbika.

Aantu mboka haya tekula oohi thimbo limwe ohaye dhikondekele pehala limwe. Oha ye dhi dhikile oonete opo ya vule okudhitulila po iikulya dhi koke tadhi endelele yo ya vule okudhilanditha.

Aantu ngele ya hala oku tekula oohi ohaa tungu oondama dhomeya. Oludhi kehe lwohi oha lu ikalele. Oondama ohadhi wathele opo oohi kaadhi yogwepo kefundja.

Aantu ngele taya kwata oohi dhoka onshona pehala lyoku longitha oshungo nenge uundjolo ohaya longitha oonete dhoku yula oohi.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaye dhi tula moondama dhayooloka noondama ohaye dhi tula omadhidhiliko, shino ohashi ningwa opo ngele ondama yimwe yaponokelwa komukithi, omukithi ihagu taandele tagu endelele koondama dhilwe.

Aantu oyendji ohaya kala yena edhiladhilo lyoku tota oongeshefa dhawo ashike oshimaliwa ihayi kala ya gwana. Ohaya kutha nduno iipilangi mbyoka haya hongo miiti etaye yi tula kumwe etaya ningi oondama, taya tulamo oothaila opone yatulemo omeya oshowo oohi dhoka yahala oku tekula.

Namibia lyetu olya shitikika, otunamo oondundu dhashitwa lyina omamanya giili nogiili . Otwaadha nduno aantu mboka yiilongela shinasha nomamanya , yamwe otaya zi kondje yiilongo yiili noyili, tayeya yiidhewule moNamibia.

Aanamapya naaniimuna ohaya longitha evi oku kuna iimeno yawo. Yo ohaya vulu woo okulitha mo iimeno yawo oshoka ohamu mene omwiidhi gwiimuna.

Ope na omahala ngoka ihaga vulu okukunwa iimeno go ihaga vulu okulithilwa iimuna oshoka evi olina omamanya ihali kwata nawa omeya, lyo ihali vulu okumena nawa iimeno.

Ngele totekula oondjuhwa owapumbwa uuyaha mbu uuhupi hawu kwata omeya omashona, opo uuyuhwa mbu uushona kaawuse omeya. Owa pumbwa woo uuyaha owundji wokutula iikulya.

Aanamapya naaniimuna ngele taya longekidha omapya gawo ohaya longitha omambakumbaku ga pulula, ohashi kwathele evi lyuvundakane mumwe nuuhoho nevi ohayi kala epu nokukuna.

Aanamapya mboka haya kunu iimeno mbyoka hayi tila omutenya ngaashi omatama ,oha yeyi dhikile oonete opo kayi pyepo komutenya.

Oonduli iiyamakuti yimwe yomwaambyoka ya gamenwa kepangelo lyaNamibia. Oyi na oothingo oonde, ngele tayi nu ohayi tonyo omagulu gawo gokomesho opo shi vule okunwa nawa.

Pethimbo lyopashinane aantu ihaya longo we nuudhigu. Otuna omashina goku longa, ano ngele omuntu a hala oku tunga pehala lyontumba nenge a hala okutameka ongeshefa ye pehala lyontumba ndele opuna omiti nenge puna omwiidhi aantu ohaya longitha owala uushina woku kutha po omwiidhi nenge omiti ndhoka, opo ya vule oku longitha po.

Aanamapya nuuniimuna ngele taya opaleke ehala ye lyi ninge epya, ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga kwathele ga gongele iiyagaya pehala lyimwe.

Oondjamba iiyamakuti mbyoka ya gamenwa kepangelo mo Namibia ohayi adhikwa metosha kayi ethiwa yizemo oshoka ngele yeya mokati kaantu oya nika oshiponga.

Aanamapya nuuniimuna sho yakotoka ominino dhokutekela ohayedhi tula kombanda dhalambalala oofoola. Omeya ohagayi owala mpoka pena oshimeno opo gaahepe.

Pethimbo lyomvula iimuna ohayi kala yapaluka nawa oshoka omwiidhi ohagu kala ogundji guna iitungithi lutu yagwana nawa go oguna uundjolowele.

Aanangeshefa oyendji mboka haya kala ya hala oku muna oohi ndele inaya hala oondama, ohaya kutha owala oothaila ndhoka dha longwa dhafa oondama, e ta yedhi tula omeya, e ta yedhi tula oohi. Ohaye dhi tula nduno meni lyoondunda, ndhoka dha nuninwa owala ehala lyoku kala oohi.

Oombakumbaku omashina hagalongithwa iilonga oyindji. Ohagalongithwa iilonga ngaashi, okupulula momapya, okufulamo iithindi, nenge okufulamo omiti nenge thimbo limwe oho adha tagafulu omalambo nenge tagatutithwa evi, oodhopi dhokutunga.

Oongolo, iiyamakuti mbyoka ya gamenwa kepangelo lyaNamibia hayi adhika mEtosha. Oya simana oshoka oha yi nana aatalelipo okuza kondje yiilongo.

Aanangeshefa mbono haya munu omatama, ngele ga adha, ohaye ga teyamo momapya, yo taye ga tula miipindi. Aantu oha yeya nduno taya landa opo ihe yaka tule miiyelelwa yawo.

Momuthigululwakalo gwetu gOshiwambo otu na mo iikulya mbyoka hatu vulu okukutha momapya getu. Otu na mo omboga ndjoka hayi zi momapya noshithima shoka hashi telekwa momahangu ngoka hatu kutha momapya getu.

Otu na mo aanangeshefa yi ili noyi ili. Tu na mo mboka ya tunga omahala, omahala ngoka ga nuninwa mboka ye hole oku enda omahala gi ili gi naamboka taya zi kondje yiilongo ye ya okutalela po evi lyetu lya Namibia. Ohaya iyadha taya yi pomalukalwa ngoka.

Omiti ohadhi zi iiyimati yokulya noyo ku landitha, ohaku zi wo iikulya yiinamwenyo. Omiti ohadhi eta omuzile goku gondjiwa kaantu nokiinamwenyo.

Omiti odha simana oshoka oko hakuzi iiti mbyoka ha yi dhike omagumbo, okuninga iitafula, iipundi noombete. Oha ku zi woo iikulya yiinamwenyo, dho oha dhi eta omizile dhokugondja.

Okupulula ohaku kwathele okukuthapo iigwanga nomwiidhi ngoka gwa mena, ohaku kwathele woo uuhoho wu vundakane mumwe nevi ko ohaku kwathele woo evi li kale epu nawa noku kunwa.

Aanamapya naaniimuna mbono haya tekula oohi ohaye dhi pe iikulya, opo dhi kokelele dhi wape oku ka landithwa yo ya mone mo iisimpo yawo.

Aaniimuna ohaya litha iimuna yawo pomahala ngoka gena omwiidhi omwanawa nokuliwa kiimuna. Pethimbo lyomvula omwiidhi ohagu kala gwa mena nawa.

Monena aanangeshefa kaalonga we nuudhigu, natse woo mba tuna iikunino momagumbo katulonga we nuudhigu. Ohatu kutha owala ominino dhomeya, dhoka hatu dhike dhalambalala oofoola, opo ngele twakunu iimeno yetu, ominino odho owala hadhi tekele, katukutha we omahela tu tekele koonyala.

Aanamapya yamwe ohaya dhikile iimeno yawo omankolo, opo ihe ye yi gamene kiinamwenyo nokuupuka nokomutenya ogundji, opo kayi se po.

Aanamapya naanimuna mboka yena omapya omanene ihaya tekele koonyala. Ihe ohaya tekele taya longitha ominino dhoku tekela. Dhoka hadhi kala dha lamba lala oofola.

Omvula ngele oyaloka nawa omwiidhi, omiti niimeno ohayi kala yaziza nawa. Iimuna ohayi kala yapaluka oshoka iikulya ohayi kala oyindji ya gwana nawa.

Aanamapya naaniimuna oyena ontseyo oyindji. Opuna iimeno mbyoka hayi tila omutenya ohaye yi dhikile oonete opo kaa yi pye komutenya.

Oonyanga odha simana oshoka aantu ohaa dhi longitha okutula mosheelelwa. Ohadhi longithwa woo okupanga omikithi ngaashi okaankela, omikolo, ozindo noshowo eshikisha.